Onga omunafaalama owa pumbwa okulonga ashike nuudhiginini e to kala to mono iilikolomwa ya gwana, opo nee nawa ombaanga yoFNB tayi vulu oku ku kukwathela. Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela nee ko 061 2998883

Ombaanga ya Standard bank, oya gandjele omagano kehangano lyoFAWENA . Ya gandja oondola omiliyona yimwe oshinkwanu ntano komutse . Okwali momasiku omilongo ndatu omwedhi omutihamano omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga ya Standard pamwe no Indongo Toyota oyina esiku lyowina lyanuninwa mboka yahala okulanda nokutala iiyenditho. Owahala okulanda etemba lyoye etalala? Keya talelapo nena mesiku ndjoka ndika ngoye wi imonene ohautu yoye.

Talelapo omaalaka gopopepi nangoye ngoye wu imonene iilandithomwa oyindji. Oositola omasiku ngaka ohadhi kala dha tula mo oofanditha dha nuninwa aalandi unene tuu momahuliloshiwike osho wo omatameko giiwike.

Landa oshitukutuku shoye nombanga yo Bank Windhoek, eto isindanene oomwedhi dhili omulongo na mbali, moka ino futa nando iishoshela yasha, ngele owa hala uuyelele wa gwedhwapo, talelapo oshitayi sho Bank Windhoek shili popepi nangoye. Oompangi nomalabdulathano opo dhili.